Nyig kic ma opye i kom ature dok atura man onyak maplo adida ka mukene dong gutegi ka mukene pud piya utegu ma tye ka nen ma gutegoni gunyak lamal adida mabor ki dog ngom kun gu ngoko ma potgi tye ka nen ma gurin malac ma weko nyig kic man neno ki cen leng pa atura man ka mitti make me bino ka ywayo moc atura man me yubu moo kic

Dano mapol ma gitye ka camo kuc dok gitye ka yweyo wigi i teng pii, pii man bedo calo kanamu ma jo mukene gitye ka wot ki kwan kun kweyo mapol tye odure i teng pii ma dano gutero iye ambrelagi lagwok tipo kun ceng tye ka ryeny matek i kabedo man dok i teng pii man ma dano tye ka namu iye ni tye godi ma tino tino ki got madongo ma ocudu lamal kun got man muken omuk ka onyinge matino ma tye i teng pii.

Dano ma omako cim cing i cingge kun cim man ki yweyo wangge ayweya dok en omako kalam mo icingge ka en tye ka tic iwi meja, iwi meja man bene tye kiyu ma kiruku i wang ma kiketo ki fuk mo ma poto tidi adida ma pote ti madwong kun itenge yung lacam tye nyonyo pa munu ma tye kumpiuta kun ki diyu ka timo lamed lakwany onyo temo tam calo dano

Dano ma tye i jokon kun i jokon man en tye ka tedo en tye ka tic keno cigiri matidi kun dek ma tye ka tedone tye i cuburiya ma bedo calo pot dek dok olutu kwon tye i cuburiya man ma tye ka kede me rupu dekki kun en pud tye ka meddo kado idek man

Yeya madit ma tye idi pii kun yeya man kiyubo ki bao ka dano mo acel tye iyeya man ma en omako dog yeya man me miyo ite kero wek en ebed iyeya man kun yeya man tye idye pii ma nen tut pii nam ka ado mo acel kicimo piny kun tye inget yeya man dok odoni kicomo idye pii man.

Dano mo matye i dyer gudi kun tye ka loro lela ma en otweo ter mapek i ye adada ter labolo mapud kikwanyo akwanya kipoto dok i teng di gudi man ma entye ka loro i ye lela ni tye odi makicweo gi kun bedo calo odi dukan me cat ki wil ento kiwerogi ki ryangi ma blue ki anyime ki wero ki rangi ma yellow dano mapol bene gitye ka wot i di gudi man kun mutoka mukene ocung i teng gudi man dok gudi man tye ciro i di boma mo madit ma odi kigero i ye mapol dok yadi bene tye i dyere.

Dano mapol magugure inge boma mo magicweo i ye odi maboco odi gurofa dano man gitye mapol bedo calo gitye i kwoyo mo onyo gitye ka jemo mo pi nyuto cwer cwinyi pi gino mo matye ka time makwako kom dano mapol laco mo acel tye ka dange dok omako cal mo macoc tye i kome mabedo calo tye ka nyuto cwer cwinye pi gine mo matye ka time magudo wi lwak mapeber.

Dano mo ma tye ka nyuttu cwercwinnye Kun tye ka dange ki kero adida dak en omako odoo mo ma cal ti ikume cal tye coc iye ma bedo calo ti ka nyuttu cwercwinnye pi gino mo ma tye ka time I gamente ma pe yomo yigi ki dano mapol bene ki dano mapol bene ma gitye I kabedo man Kun ngat acel tye ka mato gimo ka dak kabedo man tye idye boma ma odi tye ki odi madwong ma gugure iye ma bedo calo gitye ka jemmo

Dano mapol ma gugure i kabade mo ma kitimi iye cat ki wil bogi mutoka ma ocung acunga ma ki yaro kun ibogi man ki tingo iye cengenge ma ki guru ci kipoko mapat pat ma tye ki gweni ma bedo calo gweni ma ki kelogi me acata it dano ma gugure i kabedo man mapol-li

Lee til tye ma tunge odongo mabor ci odole adola kun lee man ocung idye tim mo mo ma lumme olot ento ka mukene lumme tye ma oyabo two ka bene ka mukene tye ma otal ma bedo calo lum olot alota kun tye yadi matino tino ma jangi weng polle otwo ki dong ka mukene tye yadi ma gudongo macego ento potgi tye ma gujanyo ma nen calo bunga ceng tye ka ryeny ma dero tye ka romo kabedo man maleng.

Dyangi ma komgi dongo dok tunggi olot mabit kun dyangi man gucung ikabedo ma tye iwi cere ma bedo calo teng gudi ma kipuro apura dok gittye ka wot ki camo lum ma tye iteng gudi man kun lum olot mapol iteng gudi man ma pote tye ka nen kala ma grin ki yadi ma odongo maboco lamal ma kingi tye malac.

Lee ongera ma obedo i teng lum mo kun lum kama en obedo i ye ni tye ma olot ma ping adada ento omako kabedo ne oweng ma kama otal pe i ye kun lum pud tye ka nen ma kome yot matye magreen mabedo calo ma cam tye maber i ngom man dok kot tye ka cwer.

Dano mo ma tye ka loro lela kun tye ka woti ngolo gudi dok igudi man itenge tye ka cato jami ma polle tye bongi ma kingabogi malo kun tye dano ma gitye ka myel dok guruko bongo marom aroma inyim ka cat man ki lutino ma guppong iteng gudi man ma tye inyim.

Di bomma mo madit adida ma odi ma odi bedo pa dano ki me timmo baicara ki yubu mapol kun odi man gitye lamal ot mo acel tye madit idyere ma tye mabor adida ma tye ot gurofa kun nyonyo mo me telo jami ki piny ki keto iwiye malo ki piny bene inget odi man tye di gudi ma okato kun opoko dye boma man ma mutoka mapol tye ka ngwec idyere ki yadi mapol bene kipito i kingi itengi kun ibor piny nen cal godi ma olule alula mabor ma omayo kabedo malac ma olworo di boma man

Dano ma omako cabun ma pige ma kitiyo kwede me weko cing obedo maleng kun tye ki kero me neko kwidi matino makobo imote onyo igudu kabedo ma kwidi man omako kun eno mako ki cinge aryo weng cinge acel mapinyi ojol ka acel omako kore dok cinge mumako koreni tyeki gicing mo ma en oruko lagit

Yeya mapol ma kiketogi idog pii kun yeya man ki yubugi ki bao dok pii man tye madit mu mako kabedo malac pii nam ento piine nen pii ma pe tut pien ni lum otwi odongo wa idi pii dok bene tye dago dago iteng pii ka ma otwo ni bene inget yeya ni tye dano ma gugure kun ki lum mo ma otwi iteng pii man ma bor ki yeya ni manok

Winyo ma tyene tye ma tino dada calo rido rido dok winyo man tye ma tidi ocung ilum ma otwi idye pii kun pii man bedo calo pii dye kulu ma tye dagodago ma lum otwi iye dok te piine tye macok.

Nyig yat acama amtye muyeme kun muyeme man onyak mapol ka komgi matye gutegi dong dok tye ka nen maleng adada ma mwonya kalane tye makwar murube aruba ki ma alum alum dok bedo calo waci ceng aye ma omenyo kome ma weko bedo calo muboke ma nen maleng ma mwanyani kun pot myeme bene munyak mo tye inget kom myeme man ma kicamoni bene tye

Nyig kic ma opye ikom ature kun tye ka cwayo moj ature me me yubo moo kic nyig kic ma yec kome tye mapol idye wiye ikore wa idude weng ma weko moja ature man moko ikome ature man bene tye malac ma kalane nen maleng ma mwonya matye matar ma miyo miti ki nyig kic man me bino ka ywayo moje

Godi madongo ma gucudu lamal dak gumane i kabedo malac ite godi man tye godi man tye odi bedo pa dano ma ki wero kumgi matar dak ki guru wigi ki bati kun ingetgi piny ite goti tye pii ma ogure ma bedo calo pii nam ki godi matino tino ma mukene tye wa idye pii man dok wi got acel tye nen calo pee mo malo ka ceng lyet ka mol dugu gure ma kelo pii nam man

Yadi mapol ma gudongo lapiny adida dok korgi tye madit ki pokgi bene tye matino madit kun yadi man odongo ki ping ite got kun godi madongo olworo teng yadi man lum ma ikabedo man bene ti ma otwo adida ma bedo calo kabedo man ceng ryeny iye matek dok piny bedo lyet i kare mapol i mwaka yiru mo bene ti ka tuny ki i kom got ma nen ki ibor piny

Yo mo ma kiyubogi maleng adada ma tye idye boma mo pa lobo mo ma odongo kun tye yo mapol ma mukene kato ki piny ma kipuro apura ka mukene tye lamal ma kicweyo iwi pem kun ngolo ari wi yo luwotgi ma okato ki piny-nyi ka mukene olwore alwora ma tye lawala dok iyo man tye mutoka mapol ma tye ka ngwec mukene ki piny ka mukene tye ki malo.

Pii mo malac adida mumane i kabedo malac dok pii-ne pe mol cito ka mo kun pii man tye madit calo pii nam dero pa ceng tye menyo pii man maleng kun dero man tye ma yelo ma bedo calo mu oteno ma nongo ceng dong tye ka poto apota.

Lee gin adek ma kilwongogi ni rii kun lee ma ngutgi tye mabor dok komgi opaco opaco tyengi tye lamal lee man gitye ifye lum kun dye lum ma kany tye ma otwo ma bedo calo piny tye malyet dok ceng tye ka ryeny matek idye lum man bene tye yadi mogo manen ki bor piny ma gudongo lamal ento kingi tye maboco

Gin acama ma ki toko icwan kun gin acama man tye ringo ma ki vulu avula dak kume ti ka nen ki moo adida calo Gina mit kun ikume ringo man ma tye icwani tye cami ma ki keto ma weko jami bedo mit macalo mutungulu ma numu ma ki ngwero ki nyanya ma ti olu ki ka Lara bene ma ki ngwero ka nyige tye mapol icwan man ki pot dek mogo ma tye gurin gurin

Nyig kic mo ma opye icwiny dye wi ature kun nyig kic man yec kome tye mapol dok en tye ka ywayo moj ature cwiny dye wi ature man tye ma yelo dok olwore ki poke malac adada matye ma pink kun poke man nen malac ma weko nyig kic man neno ki cen ki lenge ma meny amenya ma weko nyig kic bino ka ywayo moje wek eyub ki moo kic

Dye boma mo ma odongo madit adada kun dye boma man tye odi mapol odi bedo pa dano ma kiyubo wigi kiguro ki bati kun tye yadi ma kipitogi bene ma tye i kin odi man dye boma man bene dwong pa odi ttye iwi cere ka ma oten lamal ma nen calo tye godi ki tol ma cwalo mac ikabedo mapatpat ma okato iwi odi kun jami mukene me acama macalo labolo kipito iteng gangi mogo.

Lamego mo ma oboyo wiye ki latam kun en oyeyo bap ma blu ibap man tye cwan ma ki canogi acana i iye matye matar ki kikobo bene tye i bap man kun en tye ka kato inyim ot ma mabedo calo tye dukan ka cato wil ma kiwero kor ote ki rangi ma yelo ka kuduru box mogo matino tino inyime

Pii mo malac adada mumako kabedo malac ma nen tye pii nam dok pe mol ito ka mo keken kun opye mot dero pa ceng bene tye ka menyo i pii man ma bedo calo tye kutyeno ma derone tye ma yelo ma bedo calo madong ceng tye ka poto apota iote kutyeno

Lee lyec ma ocung acunga i kabedo mo ma tye i dye tim lyec man ocung kun ite tye malac adada dok idye tim ka ma en ocung iye ni tye ka muken ma lium otwi iye lapiny ka kamuken tye ma dong otalo ma pe ki lum mo keken kun yadi mapol otwi ento pe gitye lamal tutwal ma mukene oyabo two woko dero pa ceng bene tye ka menyo it lyec man ma yung lacuc ma bedo calo otyeno ma ceng poto apoto.

Dano ma oruko otok kun en otingo te mapek ma en otweyo igadigadi dok gadigadi man kiyubo ki tyen taya pikipiki kun tye ka telo gadigadi man ma te mapek tye iye kun te ma tye ikicaa gutiya dok tye ka peyone idye yo kun idye yo man bene tye dano mo ma gitye ka ngwec ki pikipki ma gutinge.

Lee ma gitino tino dok lee man gilwongi ni ayom, ayom man gitye i di bar mo ma lumme ulot ma dwong adida kun tye lapiny ma pot lumme tye ka nen ma gurin ka ma lee man tye madwong iye ni kun idyer bar man bene tye yat ma acel ma bedo calo gin gituku iwiye yat madit adida ma pote tye madwong kun cange tye mapol dok yo mo kor tyen dano okato ki iye ki idyer bar kama lee man tye iye-ni

Dano mo ma oruku kor cati labade bor ma kala ma bulu kun oruku gi cing ma kiyubu ki tiko icinge ma yung lacuc dano man omako otok mulwore lawala ma kiruku iwic ki bene cinge ma lacam omako tol obwo, obwo mo ma bedo calo obwo lamak rec

Dano aryo ma gin gucung inyim ot kun ot man kicweyo ki daba dok wiye kiguro bati inyim ot man tye ature ma kipito ma tye ka dongo ma pud tye lapiny ka ngat acel ma ocung inyim ot ki tung lacuc-ci en omako odo mo ma yer kitweyo iwiye ma bedo calo yer yib dyang ka ngat acel ma tung lacam-mi en ocung acunga ki odo ka oteno piny.